Palli zuɣu n boŋo amonkaa nimaayi nyɛla din biɛni n di buɣuma ka sooja nim ʒɛ di gbuni sooja nimaayi n ʒɛ di gbuni ka yino gbubi malifa ka yili ʒɛ bi luɣuli zuɣu ka peenti peenta dozim ka tia bɛ yili maa dundoŋni

sabani n bɔŋɔ sabani maa ni bihi n pɛ Lani mi be dɛ bindirigu ka gbabi silibanim bihi maa ka gbabi siliba bihi maa puuni so yɛ liga dozim ka gbabi roba ka so mokuro din nyɛ zaɣ tankpagu

palli zuɣu n boŋo palli maa zuɣu lora nim nyɛla din galisi ka lora nim maa nyɛ zaɣ sabila palli maa nangbani kpaŋa niraba anu laasabu n ʒɛya n chɛ bi gbɛri ka niraba ata yɛ liiga sabila ninvuɣu yino pilila zipili piɛlli ka niraba ata pili zipili sabila

dundoŋ ni n boŋo dundoŋ maa puuni bihi nyɛla bin galisi ʒɛya ni doo ni paɣa paɣa maa sola jinjɛm sabinli ka yɛ liiga piɛlli ka booi zaɣ ʒiɛ ʒiɛ bihi maa puuni so biɛni yɛ liiga ka di booi zaɣ ʒiɛ zaɣ nuɣsa bihi maa puuni so biɛni yɛ liiga ka di nyɛ zaɣ dozim ni jinjɛm dozim

pɔlɔ n bɔŋɔ pɔlɔ maa nyɛla din galisi ka bi ti tanti nim din nyɛ zaɣ piɛla laati woya nim nyɛla din gari dinni ka bihi biɛni n diɛmda bia yino nyɛla ŋun yɛ liiga din nyɛ zaɣ piɛlli ka booi zaɣ sabila sabila ka paɣa gbubi bia ka yɛ liiga sabinli ka' bia maa yɛ liiga piɛlli

Sarati n niŋ ŋɔ sarati maa shee lora nim paai lora dibaata laasabu n niŋ sarati loori piɛlli biɛni ka loori karili gba biɛni lora shab nyɛla bin na tam palli maa zuɣu ka nyɛ zaɣ ʒiɛ ka zoli gba bɛ bi nyaanga palli maa yaɣali lora shab gba biɛni ka nyɛ zaɣ piɛla

jarinibɛsa n bɔŋɔ jarinibɛsa maa nyɛla din pɛnitɛ pɛnta piɛli ka ŋmɛrima bɛni ka ƒɔlaki piɛli bɛni ka bia bɛni n yɛ liga ʒiɛ ka nyɛgi baaji sabilinli ka so jinjam sabinli paɣ' so nyɛla ŋɔ gba ʒɛ tahili zaya paɣ' gba ʒɛya yɛ liga dozim ka ƒɔlaki bɛn ka di luɣ' si zaɣ sabilinla

duu n boŋo duu maa puuni salo nyɛla bin galisi salo maa puuni bi daarila taba ka shab gbubi kuɣusi so n kuriya ka yɛ liiga piɛlli ka so jinjɛm sabinli ka niraba ayi daari taba ka yino niŋ ka o lumi la ka so jinjɛm sabinli ni liiga piɛlli gbunni

Salo n bɔŋɔ salo maa nyɛla bin galisi paɣaba ayobu n bɛ salo maa tooni n niŋdi ka bi worila waa shab yɛla kɛntɛ chinchina ka bi zaa yɛ nyingokoriti so nyɛla ŋun bɛ bi luɣuli zuɣu ka yɛ liiga piɛlli ka so yɛ liiga sabinli ka pili zipili ʒiɛ

sambani n bɔŋɔ niriba ayi nyɛla ban ʒiya ka teebuli be bɛ sunsuuni teebuli maa nyɛla zaɣ' dozim ka foon nima anahi pa di zuɣu ka yino gbubi liɣiri ka ga woochi sabinli ka yino ʒiya ka ye kenche liiga ka loba nyɔɣisa pa di zuɣu.

pali zuɣ' n boŋɔ pali maa nagbanyaɣili salo nyɛla din galisi ka polinsaata tam pali maa zuɣ' ka so gba bɛni n. ..tihi yiya bɛni salo maa yɛ liga piɛli ka pɛli zupɛli piɛli ka so yɛ liga piɛli ka gbabi bɛbɛɛ

Dundoŋ ni n boŋo niraba anu laasabu n biɛni yino ʒɛla zuɣusaa ka tabi o shee ka bihi ayi mii ʒiya bi mii ʒila kuɣu zuɣu ka yino ʒɛ o tooni ka o zaŋdi afi niŋdi o zuɣu ni ka yino ʒɛ kpaŋ ha ka viigi o liiga ka chɛ o puli

salo n boŋɔ salo maa nyɛla bɛn galisi ka ʒɛ ziliji gbani ziliji maa tuuni niŋ la zaɣ' piɛli ni zaɣ' ʒiɛ ka be bo tampiɛli looli ka nabanim sabipadizuɣ' so n ʒɛ be nyɛŋa ka yɛ ligapiɛli ka so jijam sabilinli ka paɣ' so ʒɛ tuuni na ka yɛ ligazaɣidozim ka so jijam sabilinli

duu m-bɔŋɔ duu maa puuni doo nyɛla ŋun ʒi kuɣu zuɣu ka ye liiga ʒee ka kpa ninkpara ka paɣa zaya ka ye liiga din nyɛ zaɣ' nuɣisa ka sɔ jinjam sabinli ka zaŋ o nuu timdi bɛ tuma binyɛhiri ni ka doo maa ʒi teebuli zuɣu ka tuma binyɛhiri maa pa o tooni.

salo n boŋo salo maa nyɛla bin ʒi amokaa zuɣu ka malifa kukola biɛni so ʒɛya ka so gbubi fulaaki ka malifa kukola pa o nyingoli zuɣu niraba ayi gba laɣam gbubi fulaaki ka yino yɛ liiga piɛlli ka so jinjɛm sabinli ka so dabiya ka so jinjɛm sabinli ka pili zipiligu ka so yɛrigi o nuu ka so jinjɛm sabinli

Sambanni n boŋo bihi nyɛla bin bɛ sambani maa ni ka so bɛ tooni ka yɛ liiga piɛlli ka zaŋ Gungoŋ nyaɣi ka piri namda dozim ka paɣa so ʒiya ka so chinchini ka gbubi bia ka so bɛ o nyaanga ka yɛ liiga vakaɣali ka zaŋ o nuu niŋ o nimbila

tima kohibu shɛɛ n bɔŋɔ do so nyɛla ŋɔ zaya ka yɛ liga piɛli ma so jinjam sabinli ka ti koha mi ʒɛ tɛbuli gbani ka kompɛwuta tamiya so nyɛla ŋɔ ʒɛya lihiri tima maa ka yɛ liga piɛli tima maa nyɛla dini pampa tɛbuli maa zuɣ

Duu n boŋo duu maa nyɛla duduɣuli duu ka bipuɣunbili bɛ dinni ka teebuli ʒɛ o nyanga teebuli maa nyɛla zaɣ vakaɣali ka foon pa di zuɣu ka hita kaap tamya duu maa dikpuna nyɛla zaɣ piɛlli ka o yɛ liiga vakaɣali ka so jinjɛm ʒiɛ

Salin boɣali ni n boŋo salin boɣali maa ni lora nim anahi nyɛla din biɛni tipa nim nyɛla dibaayi ka nyɛ zaɣ ʒiɛhi ka ɛskavɛta nim nyɛ dibaayi ka nyɛ zaɣ dozim dozim tipa gaŋ pun loodi ziɣa ka bi na toori niŋdi shɛli ni

duu m-bɔŋɔ duu maa puuni salo nyɛla ban galisi dobba ni paɣa do yino yela neen' piɛla ka piri namda sabinli ka ga wɔɔch ka paɣa maa ye neen' sabila ka matuuuka yiɣirigu din nyɛ zaɣ' piɛlli ʒeya.

Moɣani n bɔŋɔ ka paɣaba ata bɛ dinni niraba ayi ʒila kpalansi ka yino yɛ liiga din niŋ nuɣsa ka zaŋ chinchin ʒiɛ n zaŋ kpabi bia niraba ata n kpabi bihi ka yino gbubi katawiya ka yino yɛ liiga

kom ni n bɔŋɔ kom maa puuni jiranbiisa gahandili nyɛla din biɛni kom maa nagbani kpaŋa ka salɔ ʒiya salɔ maa puuni doo biɛni yɛ liiga piɛlli ka paɣa biɛni yɛ liiga din nyɛ zaɣ nuɣsa bia gba biɛni yɛ liiga din nyɛ zaɣ dozim

Kom ni n boŋo kom maa nangbani kpaŋa tihi nyɛla din galisi ŋarima bɛ kom maa ni ŋarim yinga puuni niraba ayi n ʒɛya bi zaa so bi yɛ liiga nima ka paɣa tam bi sunsuuni ŋarim dinbala maa puuni niraba ata n ʒɛya ka bi yino yɛ liiga ka di nyɛ zaɣ ʒiɛ

Daabilim shee n bɔŋɔ di nyɛla din nyɛ zaham kohabu shee ka gbambihi tam bini zuɣu gbambihi anahi n nyɛli ka dizaa zahama bɛ di puuni ka paɣa yino gbubi gbambili shɛli ka zaham gba bɛ di puuni ka yɛ liiga ka di nyɛ zaɣ dozim ka so biɛni n yɛ liiga piɛlli ka so chinchin ka zaŋ bin ʒiɛ bob o zuɣu so gba ʒɛ ŋarim gbuni ka zaŋ bini ʒiɛ bob o zuɣu

Salin boɣali ni n boŋo salo nyɛla bin galisi salin boɣali maa ni ninvuɣu ʒɛ kpaŋa ka yɛ liiga ka di nyɛ zaɣ nuɣso so biɛni la gbubi whiil baaro ni mataraka ka pili zipiligu so gba ʒɛ boɣali maa zuɣusaa ka yɛ liiga piɛlli ni jinjɛm ŋmaa

Kom ni m-bɔŋɔ bihi anahi nyɛla ban be kom maa ni ka yino ɡbubi bɔkati kuriɡu ka yino ɡbubi ɡbambila bɔkati din nyɛ zaɣ' nuɣiso ka yino ɡbui lɔba bɔɣati din nyɛ zaɣ' piɛlli ka ye liiɡa dɔzim ka so be kpaŋa ha o bi ɡbubi binshɛɣu

laati tum tumdi ba m- bɔŋɔ niriba ata n-nyɛ ba yino nyɛla paɣa ka pili zupiligu din nyɛ zaɣ' dozim ka ye liiga dozim ka zupil' shɛli bɛ tooni ka gba nyɛ zaɣ' dozim ka bɛ gbubi pipa piɛlli yino gbubi la sunsuuni ka yino gbubi kpaŋa ka yino gba beni pili zupiligu din nyɛ zaɣ' nuɣisa ka su jinjam shɛli din ŋmani zaɣ' nuɣisa laasabu ka yino pili zupil' piɛlli.

Sarati n niŋ ŋɔ loori bili mini loori karili n to taba loori bili maa nyɛla zaɣ piɛlli ka loori karili maa nyɛ zaɣ nuɣso niraba n ʒɛya yuunda niraba maa puuni so yɛ liiga sabinli niraba maa puuni so lahi biɛni yɛ liiga nuɣsa ka bɛ loori maa tooni

salɔ n bɔŋɔ salɔ maa nyɛla bin galisi ka bia yino bɛ bi nyaanga ka nyaɣa baaji ka yɛ liiga piɛlli paɣa so nyɛla bin ʒi bi tooni ka yɛ liiga piɛlli ka polingi ʒɛ bi tooni ka yɛ liiga din nyɛ zaɣ vakaɣali ka pili zipiligu din nyɛ zaɣ vakaɣali

Salo n boŋo salo maa nyɛla bin ʒi kohamma ni damma shee bi zaaha nyɛla paɣaba paɣa yino n ʒi tooni ka yɛ liiga ʒiɛ ka so jinjɛm sabinli ka zaŋ bini tam o gbaya zuɣu kohamma maa shee sima nyɛla din biɛni ka naanzu kaha biɛni

Duu n boŋo dui maa nyɛla din galisi ka salo bɛ dinni ka bi ʒi kuɣusi zuɣu ka teebuli ʒɛ bi tooni ka paɣa ʒi bilak bood piɛlli gbuni ka yɛ liiga sabinli ka doo gba ʒiya ka yɛ liiga sabinli ka kompiuta nim pa bi tooni

salo n bɔŋɔ salo maa nyɛla bin galisi ka piɛ foolii chɛna ka tihi galisi dinni ni mori yino nyɛla ŋun tuhu bia biɛni ka bia maa yɛ liiga ʒiɛ dabba ayi nyɛla bin bɛ nyaanga ka yɛ liiga sabila

salo n boŋɔ salo maa nyɛla bɛn galisi ka soja nim bɛni n tagiba bariya nima ka so bɛni yɛ liga piɛli ni jijam piɛli ka pɛri namda di nyɛ zaɣ' tankpagu salo maa puuni ka tum yɛ liga ka di nyɛ siyasa tani laasabu ka zaŋ zuɣ' piɛli n bobi o zuɣ'

Salin boɣali ni n boŋo niraba apoin nyɛla bin bɛ boɣali maa ni ka so gbubi soobuli yihiri tankpaɣu ka so mii kuriya ka yɛ liiga piɛlli ka di liɣisi liɣisi zaɣ sabinli so biɛni ka yɛ singirɛti sabinli ka so jinjɛm vakaɣali

Sambani nbɔŋɔ salo nyɛla ban galisi ka tii bɛni ka so ʒi kuɣu zuɣu ka yɛ liiga piɛli ka so jinjɛm sabinli ka sooja bɛ sunsuuni so bɛ sunsuuni ka yɛ chinchini liiga kaso jinjɛm sabinli ka so mɔɣu o maŋ zaya ka so ʒiɣa ka yɛ liiga dozim.

Palli zuɣu n boŋo paɣa nyɛla ŋun bɛ palli maa zuɣu kohari binyahari o kohari namda polish nima ni birash nimaka ʒi shɛli o zuɣu ni din bɛ tahapoŋ ni ka gbubi laɣari o nuuni

kom ni n boŋo kom maa nyɛla din galisi ka injin booti nim galisi dinni ka jiranbiisa nim gilli jiranbiisa maa shɛŋa nyɛla zaɣ ʒiɛhi ka shɛŋa nyɛ zaɣ piɛla ka niŋ zaɣ dozima dozima ŋarima maa puuni zaɣ nuɣsa biɛni ka zaɣ ʒiɛ biɛni

Duu n bɔŋɔ duu maa puuni baanjiri ʒiindigu bɛ di puuni ka teebuli bɛ di puuni ka nyɛ zaɣ piɛlli ka ti ni mali shɛli nyaɣari nyirisi la gba biɛni ka fulaawaasi gba biɛni ni laati dibaayi

Salo m-bɔŋɔ salo maa nyɛla ban ʒe dukpuni gbuni ka shɛba gba tiŋa ka so ye liiga piɛlli ka so jinjam sabinli ka so ye liiga ʒee ka so jinjam din nyɛ zaɣ'tankpaɣu ka paɣa so ʒe zuɣusaa ka ye liiga piɛlli ka so mukur'sabinli ka so ʒe kpaŋa ka ye liiga sabinli ka pili zipiligu.

palli zuɣu n bɔŋɔ palli maa puuni lora nyɛla din biɛni loori yindi nyɛla zaɣ piɛlli ka yindi nyɛ zaɣ sabinli ka polinsi biɛni yino maa puuni salɔ n galisi ka paɣa sheerina ka yɛ liiga sabinli ka nyaɣa baajo sabinli niraba ayi vobina ka yino yɛ liiga ʒiɛ ka di booi zaɣ sabinli mini zaɣ piɛlli ka so jinjɛm sabinli

moɣani n boŋo moɣa maa puuni tihi nyɛla din galisi ni mo kuma ka yili biɛni n di buɣum ka sooja nima anu laasabu biɛni ka yino do tiŋa ka so do o sani yino nyɛla ŋun ʒɛ zuɣusaa ka zaŋ o nuu ga o nyoɣani

Duu m boŋɔ duu maa puuni polinsi nyɛla nin biɛni ka ye niɛn'sabila ka so biɛni so jinjiɛm din nyɛ zaɣa dozim ka koonda so gba m be duu puuni n so jinjiɛm dozim ka gbibi gaɣali zaɣa dozim.

Siyaasa nima n bɔŋɔ paɣa so nyɛla ŋuni bɛni ka ye liiga sainli ka di nyɛ siyaasa nima maa liiga paɣa so gba bɛni n gbubi foon ka so bɛni n gbubi siyaasa nim maa bini yahari so gba nyɛla ŋuni bɛni n gbubi foon ka so so gba bɛni n ye liiga sabinli ka pili zipili sabinli '

Salin boɣali ni n boŋo niraba ata n bɛ dinni tihi nyɛla din ʒɛ dinni niraba ata maa puuni niraba ayi nyɛla bin gbuni heed pai ka yino gbubi yinga niraba ata maa puuni yino yɛla liiga ka di nyɛ zaɣ dozim niraba ata maa puuni yino pilila zipiligu